Masara yana cikin hasi da yana da daraja sosai ga iyayen mu da har kakannan mu sosai Domun kamun lokacin da a haife mu Mun taso munga inda iyayen muke noman masara Har muma mun tashi muna nomasa sosai Masara nada amfani sosai ga a'umma da iyali gaba daya Domun inda ake sarrafa shi Da kuma inda ake amfani dashi Ta wurin Umm ciyar da jama'a Da kuma iyali baki daya Wasu lokutan ana amfani da masara Harma kamfononi Kaman biskit Da biredi Da wasu abubuwa da dama Ana amfani da masara Domin Ahh Ai, a ciyar da iyali Wani lokutan kuma ana amfani dashi wurin Yin a dafa tuwo Da kuma Umm dafa Pate Har kuma dusan shi Ana amfani dashi wajen ciyar da Umm dabobi Dabobi suna son dusar masara A wani lokutan kuma masara nada amfani sosai ga kakannin mu domin Sun tashi Yana da sauki Amfanin Idan kana da masara ka iya dafa abubuwa da yawa harka ci ka ƙoshi Basai ka bukaci kasa manja Ko kuma ka sayi wani abu daban ka hada ba Hata shi masaran Daga gona a ɗanyen shi Ana amfani dashi sosai Daga gona za'a iya karyan ta In a karya ta A gasa ta Har aci A koshi wani lokaci kuma ana dafashi Ana dafashi da Kwallon shi a jiki shi Sai asa a huta Ai amfani dasu A takaice gaba daya iyayen mu da kakanin mu Suna noman masara Har ga yanzu Lokacin suna noman sama Umm dan kadan wanda kawai Su samu su ciyar da iyali ne Da kuma dusan shi abama dabobi Amma yanzu Yanzu muna amfani dashi Muna noman shi Mu ciyar da iyali Mu sake ciyar da al'umma Muna noman sa da yawa Shi yasa masara nada amfani sosai Yana da daraja Tunda iyayen mu da kakanin mu sunyi amfani dashi Mu kuma mun tashi Mun shiga noman ta banbancin anan shine iyayen mu sun noma Kadan Ama mu mun nomi, muna noma sa a yawa Shisa Zaga wani lokaci kamfanoni na zuwa Suna sayo masara a wurin mu Domin suyi amfani dashi a kamfanonin su Na sarrafa biskit Su biredi Dasu abubuwa da dama gaba daya

Nakan cika da farin ciki sosai idan ina, Shuka irin da iyaye na suyi amfani dashi Wanda kuma yana da mahimmanci sosai gasu harguwa Zuwa gani Su iri kaman su gyada Su dawa Su gero Dasu sauran su Suna da amfani sosai ga um Kakanni na har zuwa ga iyaye na Shiyasa bamu iya barinta ba Daga kakanni na sun ajema iyaye na iri Har zuwa gamu Muna noman sa Shiyasa idan muke nomansa Muna jin dadi sosai Domun munsan cewa muna noman irin da kakannin mune sunyi amfani dashi harzuwa ga Iyayen mu So, muna jika da farin ciki sosai Mukan Cika da murna Domin idan munyi amfani da irin nan Muna ganin kaman munayin aikin da iyayen mu sunyi da Da can da can daga baya ne Kuma yakan sa Muji dadi Domin su wa'innan um iri da muna amfani dasu muna shuka su Suna amfani sosai Domin kaman shi gyada Ana amfani da gyada da yawa tawurin abubuwa dayawa kaman su um man gyada um um sarrafashi zuwa man gyada kenan Sai kuma a sake yin amfani dashi Shi gyadan karan kanshi ma zaka iya cinshi kaman abinci Inka cishi zaka ƙoshi kuma sosai Sai kuma akwai wasu dawa Wanda tun kakannin mu suna nomanshi sosai So mukan cigaba da amfani dasu sosai Domin Yana bamu um abinci Wani lokaci dawa ana amfani dashi a wurin um maimakon masara Wani lokaci idan ba domin masara na buƙatar taki sosai Amma kaga dawa Shi baya bukatar taki sosai Koka shuka shi a inda ba taki sosai Dawa zai maka dakyau To shiyasa wani lokaci mukan Ga cewa Mun nome shi mun sarrafashi domin Abunda kakannin mu sunyi amfani dasu kenan Har ya ciyar dasu Har sunzo sun haife mu Wani abu da yana da mahimmanci kuma da muna amfani dashi shine tamba, Tamba wani hatsi ne mai amfani sosai ga iyayen mu da kakannin mu tun can Suna amfani d tamba Domin um yin kunu Da kuma um um sarrafashi Tayin tuwo Wani abu kuma mai amfani shine gero Gero ma anayin kunu dashi har tuwo ma akeyi dashi So abubuwan nan duka gaba daya muna da murna sosai muna samun farin ciki idan muna aikace shi muna noman shi Domin munsan cewa kakannin mu sun noma Sunyi amfani dashi hatta muma munzo muna amfani dashi Shiyasa kowane lokaci Mukan um Kowane damuna Muna noman sa Ku bara muyishi da yawa ba Amma muna yinshi dan kadan Domin ya nuna cewa Gadon iyayen mu bamu barsu a baya ba Muna cin gaba amfani dashi a kowane lokaci da muna Aje iri Shiyasa ko zamu yishi na tsarwa bama sarwa gaba daya Mukan dan aje iri domin Shekara mai zuwa mu sake noma haka zamu ci gaba muna aje iri ko kuma bama nan Yaran mu da suke tasowa Zasu zo su samu irin Su ci gaba da noma So haka muke cin gaba muna noman masara gaba daya Kowane lokaci dasu dawan dasu gyadan gaba daya Damunsan cewa iyayen mune sunyi amfani dashi mukuma munzo muna amfani dashi.

noman hatsi da mun san cewa iyayen mu ne sun yi amfani da shi ya na daukaka musu sosai mu muna gni eh yana daukaka musu domin ko iyayen mu da sun haife my lokacin da muna kanana har mun kai ga girma in mun je gona yin aiki su kan ce mana kun ga wannan hatsin iyayen mu kakanin mu shi suka shuka kuma shi ya ciyar da su har su haife mu so muma shi ne muna so mu yi amfani da shi domin mu gina ku mu girmar da ku har ku haife 'ya'yan ku toh wannan hatsin shi ya sa ko wane lokaci mu kan dinga amfani da shi ko wane damuna ba mu wa yarda bar sa ya wuce ko zamu noma abubuwa daban kaman su shinkafa su masara da sauran su ba mu wa yarda mu yi watsi da noman dawa kokuma gero domin mun san cewa wayannan abubuwan su ne kakanin mu sunyi amfani da su a kumalokacin da su ke amfani da shi shi ya ba su karfi shi ya ba su um um lafiya shi ya kuma sa su ka girma har sun haifi iyayen mu? shi ya sa mu kan so mu mu <hesitation> aikata shi mu kumagirmar da shi domin idan mun yiamfanida shi shi zai taimaka ma 'ya'yan mu muma da za mu haifa so shi ya sa a gin ko kuma noman wayannan hatsin suna da amfani sosai kuma muna gani shi ke daukaka iyayen mu domin ko da a ce akwai in da suke ganin mu ko kuma inda suke yanzu idan za su iya lekowa su gan mu zasu san cewa ah abun da sun fara daga baya gashi yaran su tatabakunnen su sun zo sun cigaba da yi so zasu ji dadi sosai kuma mu mun san yana daukaka su ba ma su kakanin mu ba har su iyayen mu daukaka su yake sosai shi ya sa muna nomance shi sosai muna aikata shi kowane damuna shi yasa aka ga komin iya noman mutum idan zai noma masara a ciki dole sai ya sa dawa idan zai noma um gyada kokuma zai noma wani hatsin da ya zo daga baya kafin iyayenmu sai ya noma abu daya ko biyu hatsi daya ko biyu da iyayen mu da kakanin mu sun yi amfani da shi domin menene ba mu wa son um shi wancan um shi wannan din da sun bari a baya ya sake dawowa ya mu kan sa shi yayi aiki sosai domin iyayenmu basu bari ba so mu ma ba mun bari ba haka yaran mu da mun haifa 'ya'yan mu da mun haifa su ma baza su bari ba